Imikhuhlane engalaphekiyo. Imikhuhlane engalaphekiyo iyahlukuluza abantu njalo iyingozi ebantwini. Abantu abanengi bayafundiswa ukuzivikela emkhuhlaneni enjalo.

Abavela kugatsha olubona ngokuvikelwa kwemikhuhlane engalaphekiyo bafundisa abantu abanengi ukuthi bangazivikela kanjani. Kuqakathekile ukuzivikela emikhuhlaneni engalaphekiyo.

Esibhedlela sabantwana labomama. Bomama bahlezi ebhentshini. Bephethwe abantwababo. Bahambise abantwana ukuthi bayehlatshwa ukuvikelwa umkhuhlane ongelaphekiyo.

Abavela kugatsha olubona ngokuvikelwa kwemikhuhlane engalaphekiyo, labo bayazivikela ngoba umkhuhlane lo uyingozi.

Imkhuhlane engalaphekiyo ithwalise abantu nzima. Abavela kugatsha elibona ngemkhuhlane engalaphekiyo labo bayazivikela emkhuhlaneni enjalo.

Imikhuhlane engalalaphekiyo iyahlukuluza abantu. Kugatsha olubona ngokuvikela kwemikhuhlane leyi labo bayazivikela ngokuvala imizimba yabo.

Izisebenzi ezivela kugatsha elibona ngokuvikelwa kwemikhuhlane engalaphekiyo. Bayasebenza kakhulu befundisa njalo abantu ukuthi bazivikele emkhuhlaneni enjalo.

Umntwana omncane osesibhedlela uyafakwa esikalini ukuze babone ukuthi ukhula njani. Kuqakathekile ngoba kuyancedisa omama ukuthi babone abantwana uma kukhona okubahlupha emzimbeni.

Ugatsha olubona ngokuvikelwa kwemikhuhlane engalaphekiyo. Bahamba ebantwini bebafundisa ngokuhlaba abantu bebavikela emikhuhlaneni engalaphekiyo.

Umama ozithweleyo uhlezi embhedeni. Umongikazi ukhulumisana laye. Kuqakathekile ukuthi uma umama ezithwele ehambe esiyahlolwa ezibhedlela.

Imikhuhlane engalaphekiyo iyingozi empilweni zabantu. Abasebenza kugatsha elibona ngemikhuhlane engalaphekiyo labo bayazivikela kuleyi mkhuhlane.

Umuntu ogeza izandla. Kuqakathekile ukugeza izandla kuyehlisa amathuba okubanjwa yimkhuhlane. Abantu abanengi bakhuthazwa ukuhlala behlanzekile, ukuze imikhuhlane ibe mulutshwana.

Abavela kugatsha olubona ngempilakahle yabantu banikeza abantwana ukudla. Abantwana kumele banikwe ukudla okwakha umzimba ukuze bakhule kuhle.

Amanzi ayimpilo ikakhulu ekuhlanzeni izinto ,ukugezisa izitsha usebenzisa amanzi avalelweyo njengavela empompini kuyancedisa ukuthi ungabanjwa yimikhuhlane emnengi.

Abavela kugatsha lwezempilakahle babhamba bencedisa abantu behlola imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni yabo. Kuqakathekile ngoba kuyanceda umphakathi.

Izakhamizi ezinengi zilande ukuzofundiswa ukuphila kahle kanye lokuzivikela emikhuhlaneni eminengi. Kuqakathekile ukuba lolwazi olokuzivikela emkhuhlaneni ngoba imkhuhlane iyabulala.

Ubaba ovela kugatsha elibona ngokuvikelwa kwemikhuhlane eminengi ebantwini, ufundisa abantu ukuze babekwazi ukuzivikela emikhuhlaneni leyi.

Amanzi ayimpilo. Omama ababili basesikotshweni bakhelela amanzi ezigubhini. Amanzi asetshenziswa imisebenzi eminengi.

Abavela kugatsha elibona ngokuvikelwa kwemikhuhlane eminengi bayafundisa abantu ukuzivikela emikhuhlaneni eminengi ukuze ingababambi.

Umfana okhalayo, odubekileyo engqondweni yakhe. Abantu abanengi abalezinto ezibahluphayo engqondweni kumele bakhangelwe, bancediswe ukuze bakhululeke ezingqondweni zabo.

Abasakhulayo abafana lamantombazane bahlezi belalela imfundiso ebafundisa ngendaba zokuphila. Kuqakathekile ukufunda ngokuphila okuhle.

Ubaba obingelela umuntu ogula umkhuhlane wengqondo, abantu abagula umkhuhlane wengqondo bayadinga usizo ebantwini kumele sibasize ngoba bayagula.

Esbhedlela abantu bayahamba besiya kwelatshwa imkhuhlane etshiyeneyo, abanye bayahamba besiyadinga ulwazi ngokuphila kwabo ukuze bakwanise ukuzivikela emkhuhlaneni.

Umfana ufuqa ugogo kuwheel chair esibhedlela , abantu ababuya esibhedlela balemkhuhlane ehlukeneyo, abanye babulawa yimikhuhlane yamathambo eyenza bangakwanisi ukuhamba.

Imota ethwala abantu abagulayo emhlophe elomzila obomvu phakathi, abantu abanengi babiza lemota uma begulelwa kumbe begula ukuthi bahambe esibhedlela.

Abavela kugatsha lwezempilakahle bahamba befundisa abantu ngemikhuhlane etshiyeneyo. Bephinde bebahlabe bebavikela emkhuhlaneni eminengi.

Ukuhlanzeka kuqakathekile empilweni zabantu. Abantu abanengi bayakhuthazwa ukuhlala behlanzekile ikakhulu ukugeza izandla uma bevela esambuzini.

Esibhedlela esiyakhwe kuhle kakhulu, isibhedlela lesi sikhulu njalo siyelatshwa imikhuhlane etshiyeneyo, abantu abanengi bahamba kulesisibhedlela besiyalatshwa.

Omama abahlezi emabhentshini esibhedlela, kuqakathekile ukuthi abantu bahambe esibhedlela besiyahlolwa imikhuhlane etshiyeneyo.

Esibhedlela kulabantu abagula imkhuhlane etshiyeneyo abanye abangakwanisi ukuhamba. Kuqakathekile ukuhamba esibhedlela ngoba uyelatshwa imkhuhlane ekuhluphayo emzimbeni.

Imtshina emncane lokunye okusetshenziswa esibhedlela. Esibhedlela kutholakala imitshina eminye esetshenziswa ukulungisa amaphilisi eminye ihlola imikhuhlane etshiyeneyo.

Esibhedlela sabantwana abancane abantwana abagulayo basembhedeni yabo kuqakathekile ukuhambisa umntwana esibhedlela uma egula ukuze athole usizo.

Abavela kugatsha olubona ngokuvikelwa kwemikhuhlane engelaphekiyo bavale umzimba wonke ngoba labo besaba ukuthatha lowu mkhuhlane.

Esibhedlela esikhulu kulabantu abanengi, abanye bahlezi phansi abanye bamile. Abantu abanengi bayahamba esibhedlela ukuyalatshwa imikhuhlane etshiyeneyo.

Omama abanengi, basesibhedlela, balethe abantwababo ukuthi bazovikelwa emkhuhlaneni ehlupha abantwana. Kuqakathekile ukuze abantwana bekhule kuhle.

Isibhedlela esikhulu esiyakhwe kuhle kakhulu. Abantu abanengi bayahamba besiyalatshwa imikhuhlane etshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi abantu belatshwe.

Abantu abanengi, abafana, amantombazana, obaba, labomama bahlezi emabhentshini. Abanye bamile esibhedlela badinga ukwelatshwa.

Esibhedlela esikhulu abantu abanengi bayahamba kulesi sibhedlela besiyalatshwa imkhuhlane ehlukeneyo. Kuqakathekile ukuthi umuntu ahambe esbhedlela ethole usizo.

Esibhedlela udokotela usebenzisa umtshina omncane ukuhlola ukutshaya kwenhliziyo yomfana ohlezi embhedeni. Kuqakathekile ukuhambisa abantwana esibhedlela uma bengezwa kuhle.

Esibhedlela esikhulu. Abantu bahamba ezibhedlela besiyalatshwa. Kuqakathekile ukuthi uma umuntu egula ahambe ukuyadinga uncedo esibhedlela.

Esibhedlela esikhulu kulesitolo esikhulu esithengisa imithi etshiyeneyo. Abantu abahamba esibhedlela bayethenga imithi etshiyeneyo ukuze beqede ubuhlungu emzimbeni yabo.

Esibhedlela esiyakhwe kuhle kakhulu, isibhedlela lesi siyelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Abantu abanengi bahamba esibhedlela besiyalatshwa.

Isibhedlela esikhulu esiyakhwe kuhle kakhulu njalo sikhanya sihlanzekile. Abantu abanengi bahamba esibhedlela besiyalatshwa imkhuhlane etshiyeneyo.

Imisebenzi ezivela kugatsha elibona ngokusebenzisa kwemithi yesintu. Bafundisa abantu ukusebenzisa izihlahla ikakhulu amahlamvu ezihlahla.

Isibhedlela esiyakhwe kuhle kakhulu. Abantu bayahamba esibhedlela besiyathola usizo. Abanengi bayahamba besiyalatshwa, abanye bayahamba besiyathola imfundiso mayelana lemikhuhlane eminengi.

Imota esebenza ukuthwala abagulayo. Imota le iyanceda kakhulu uma umuntu egula kumbe egulelwa. Abantu kumele bahambe esibhedlela uma begula ngoba umkhuhlane kumele welatshwe.

Esibhedlela esikhulu, abantu bahlezi emabhentshini, bamelele ukwelatshwa. Abantu abanengi bahamba esibhedlela uma bengezwa kuhle emzimbeni yabo.

Esibhedlela umongikazi uhlaba umama engalweni imikhuhlane eminengi iyavikelwa ngemithi etshiyeneyo esibhedlela

Esibhedlela kulesitolo esithengisa imithi etshiyeneyo elapha imikhuhlane etshiyeneyo, abantu bahamba besiyathenga imithi kulesi sitolo.

Amaphilisi afakwe esandleni, amaphilisi ayanceda kakhulu emzimbeni ,uma umuntu usizwa ubuhlungu. Kuqakathekile ukuthi abantu banathe amaphilisi kodwa benanzelele amaphilisi engangenwa ngumoya.

Esibhedlela umongikazi uthatha igazi lomuntu, kuqakathekile ukuthi igazi lomuntu lihlolwe ukuze kubonakale umkhuhlane osemzimbeni womuntu.

Ukuba ngudokotela ngumsebenzi oqakathekileyo. Uyancedisa abagulayo. Udokotela ngumuntu oncedisa ekulapheni imikhuhlane eminengi kakhulu emzimbeni yabantu.

Esibhedlela umama uhlolwa ukuthi igazi lihamba njani emzimbeni kuqakathekile ukuhamba usiyahlolwa esibhedlela ukuze ubekwazi ukuthi umzimba wakho uhamba njani.

Imitshina emikhulu esesibhedlela. Imitshina le iyasebenza imisebenzi etshiyeneyo. Eminye imitshina le iyasetshenziswa ukulungisa imithi lamapholisa.

Umtshina osesbhedlela osetsenziswa ngodokotela ukuhlola imikhuhlane ebantwini. Abantu abanengi ababulawa ngumkhuhlane wamathambo bayahamba besiyalatshwa esbhedlela.

Esibhedlela endlini lapho okulungiswa khona imithi esetshenziswa ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo, abantu abanengi basebenzisa imithi leyi.

Imitshina eminengi esibhedlela, endlini lapho okulungiswa khona imithi esetshenziswa ukwelapha abantu. Imitshina le minengi eminye mikhulu.

Abantwana abancane kudingeka ukuthi bavikelwe emkhuhlaneni eminengi. Bahanjiswe esibhedlela lapha abazathola khona uncedo lokuthi bangabanjwa yimkhuhlane eminengi emzimbeni yabo.

Esibhedlela udokotela uthontisela umuthi emntwaneni. Abantwana abanengi bathontiselwa imithi eyokuvikela imikhuhlane eminengi ehlasela abantwana.

Umtshina otholakala esibhedlela. Odokotela basebenzisa imitshina etshiyeneyo uma behlola imikhuhlane eminengi emzimbeni yabantu.

Imitshina etholakala esibhedlela, imitshina iyanceda kakhulu esibhedlela uma abantu begula. Iyasetshenziswa ukuhlola imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Umtshina omkhulu osesibhedlela. Umtshina lo uyasetshenziswa ukulungisa amaphilisi asetshenziswa ngabantu ukwehlisa ubuhlungu emzimbeni yabo.

Umtshina omncane otholakala esibhedlela. Imitshina esibhedlela iyatshiyana njalo isebenza okutshiyeneyo. Esibhedlela kutholakala imitshina eyenza imisebenzi ehlukeneyo.

Umtshina esibhedlela, imitshina iyasetshenziswa imisebenzi etshiyeneyo esibhedlela. Odokotela bahlola imikhuhlane emzimbeni yabantu besebenzisa imtshina.

Imitshina etholakala esibhedlela. Imitshina eminye imikhulu eminye imncane. Imitshina iyasetshenziswa ukuhlola imkhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Umtshina otholakala esibhedlela, odokotela basebenzisa imitshina etshiyeneyo uma behlola imikhuhlane eminengi emizimbeni yabantu.

Amabhokisi amane amnyama asesibhedlela. Amabhokisi lawa alezinto ezisetshenziswa esibhedlela ukuyelapha abantu abagulayo.

Umtshina omkhulu esibhedlela, imitshina eminengi esibhedlela isebenza imisebenzi etshiyeneyo eminye isetshenziswa ukulungisa amaphilisi eminye isetshenziswa ukuhlola imikhuhlane emzimbeni.

Umtshina omncane otholakala esibhedlela. Omama abanengi basebenzisa umtshina lowu uma bezihlola ukuthi abazithwalanga yini.

Umutshina omncane osetshenziswa esibhedlela. Odokotela basebenzisa imitshina eminengi, emikhulu lemitshina emincane uma behlola imikhuhlane emzimbeni yabantu.

Imitshina esetshenziswa ngodokotela esibhedlela. Odokotela bayasebenzisa imitshina etshiyeneyo ukuhlola imikhuhlane yabantu. Wonke umuntu ohamba esibhedlela uyahanjiswa emitshineni ukuze udokotela abone umkhuhlane omhluphayo.

Imitshina emikhulu esetshenziswa ngabantu bezempilakahle ikakhulu esibhedlela. Imitshina leyi iyasebenza kakhulu ekuhloleni imikhuhlane ehlukeneyo emizimbeni yabantu abagulayo.

Umtshina omncane osetshenziswa esibhedlela. Odokotela bayasebenzisa imitshina etshiyeneyo ukuhlola imikhuhlane emizimbeni yabantu.

Umtshina omncane osetshenziswa esibhedlela. Odokotela basebenzisa umtshina ikakhulu uma behlola imikhuhlane ebantwini. Lokho kuyabanceda ukulapha umkhuhlane oyiwo.

Umtshina osesibhedlela. Odokotela basebenzisa imitshina imisebenzi etshiyeneyo. Eminye iyasebenza ukuhlola imikhuhlane emzimbeni yabantu.

Amathulusi amancane asesibhedlela, asetshenziswa ngodokotela. Odokotela basebenzisa amathulusi atshiyeneyo Amanye ahlanganisela izigelo. Basebenzisa amathulusi lawo ikakhulu uma behlinza umuntu.

Imitshina emincane etholakala ezibhedlela. Imitshina esibhedlela isetshenziswa imisebenzi ehlukeneyo. Eminye isebenza ukuhlola imikhihlane emizimbeni yabantu.

Imitshina emincane esetshenziswa esibhedlela. Imitshina leyi, isebenza imisebenzi ehlukeneyo. Odokotela basebenzisa imitshina leyi uma beselapha abantu.

Imitshina emincane esetshenziswa esibhedlela. Imitshina iyenza imisebenzi etshiyeneyo esibhedlela. Odokotela bayisebenzisa ukuhlola imikhuhlane etshiyeneyo.

Amathulusi atholakala esibhedlela, kulamathulusi atshiyeneyo njalo asebenza imisebenzi etshiyeneyo ezibhedlela. Odokotela basebezisa amathulusi atshiyeneyo uma behlinza abantu abalemkhuhlane ehlukeneyo

Umtshina omkhulu lomunye omncane okutholakala esibhedlela. Imitshina eminengi esibhedlela iyancedisa kakhulu uma umuntu ehlolwa umkhuhlane emzimbeni.

Imitshina emikhulu esetshenziswa esibhedlela. Odokotela basebenzisa imitshina emikhulu lemincane uma behlola imikhuhlane emizimbeni yabantu.

Umtshina omkhulu osetshenziswa esibhedlela. Imitshina etholakala esibhedlela isebenza imisebenzi etshiyeneyo.

Umtshina omncane osetshenziswa esibhedlela. Esibhedlela kuyasetshenziswa imitshina etshiyeneyo. Ikhona eminye esetshenziswa ukuhlola imkhuhlane ehlukeneyo eminye iyalungisa amaphilisi.

Ithuluzi elisetshenziswa ngodokotela esibhedlela. Odokotela basebenzisa amathulusi atshiyeneyo. Amanye amathulusi asetshenziswa ngodokotela nxa behlinza abantu.

Umtshina osetshenziswa esibhedlela, uyasetshenziswa ukuthwala amaphilisi lokudla uma besiyanika abagulayo. Abagulayo belatshwa esibhedlela ukwehlisa ubuhlungu emzimbeni.

Umtshina osesibhedlela. Esibhedlela kulemitshina eminengi esetshenziswa imisebenzi etshiyeneyo. Eminye iyalungisa amaphilisi. Eminye iyahlola imikhuhlane emzimbeni yabantu.

Umtshina osesibhedlela. Esibhedlela kulemitshina etshiyeneyo esebenza imisebenzi ehlukeneyo. Eminye iyalungisa amaphilisi. Eminye iyahlola imikhuhlane emzimbeni yabantu.

Ibhokisi lamaphilisi, abantu abanengi basebenzisa amaphilisi uma bengezwa kuhle kuqakathekile ukwehlisa ubuhlungu emzimbeni uma ugula .

Izigubhu ,ezine ezemithi ,abantu abanengi basebenzisa imithi ehlukeneyo. Ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni yabo , kuqakathekile ukudinga usizo uma usizwa ubuhlungu emzimbeni.

Amaphilisi, abantu abanengi basebenzisa amaphilisi uma bengezwa kuhle emzimbeni yabo. Bahamba besiyathenga amaphilisi ezitolo kumbe ezibhedlela.

Amabhokisi lamaphepha amaphilizi, amaphilisi aqakathekile emzimbeni yabantu ikakhulu uma bengezwa kuhle. Abantu bayahamba besiya thenga amaphilizi ezitolo.

Imbodlela yomuthi, abantu abanengi basebenzisa imithi ukungezelela ukusebenza kwamasotsha womzimba, abantu kumele banathe imithi etshiyeneyo.

Ibhokisi lembondlela yomuthi, umuthi uyasebenza kakhulu emkhuhlaneni eminengi. Abantu abanengi bayathenga imithi uma bengezwa kuhle emizimbeni yabo.

Igabha lamaphilisi. Abantu abanengi bayasebenzisa amaphilisi uma bengezwa kuhle emzimbeni. Bahamba besiyathenga, kumbe ukuyathatha esibhedlela.

Ibhokisi legabha lamaphilisi, amaphilisi ayanceda kakhulu abantu abagulayo. Abantu abanengi abagulayo bayahamba esibhedlela besiyanikezwa amaphilisi kumbe bayahamba besiyathenga esitolo.

Ibhokisi lamaphilisi. Amaphilisi ayasetshenziswa ngabantu abanengi uma besizwa ubuhlungu emzimbeni . Kuqakathekile ukuthi abantu bedinge usizo uma begula kumbe bayethenga imithi esitolo.

Imithi yokwelapha imkhuhlane emzimbeni yabantu, imithi leyi iyasetshenziswa ikakhulu uma umuntu esizwa ubuhlungu emzimbeni wakhe. Abantu abanengi bahamba besiyathenga le mithi ezitolo kumbe ukuhamba esibhedlela.

Amaphilisi, abantu abanengi badinga amaphilisi uma bengezwa kuhle. Akhona amanye amaphilisi ayehlisa ubuhlungu kodwa engaqedi umkhuhlane. Kuqakathekile ukunatha amaphilisi.

Imbodlela encane yomuthi. Imithi eminengi iyasetshenziswa ngabantu abangezwa kuhle emzimbeni. Kuqakathekile ukuthi umuntu angathi angizwa kuhle ayedingelwa umuthi ukuze ubuhlungu buyehle emzimbeni.

Amabhokisi lamagabha amaphilisi. Amaphilisi asetshenziswa ukuyehlisa ubuhlungu emzimbeni kumbe ukuqeda umkhuhlane emzimbeni. Abantu abanengi banatha amaphilisi uma bengezwa kuhle.

Ibhokisi lesigubhu somuthi wamehlo. Umuthi lo uyasetshenziswa ngabantu ababulawa ngamehlo. Kuqakathekile ukuthi uma umuntu esizwa amehlo eluma kumbe ebuhlungu, udinge umuthi ukuze ubuhlungu buyehle.

Amabhokisi amanengi asesitolo esithengisa imithi yokwelapha imikhuhlane eminengi. Amaphilisi ancedisa abantu ukuqeda ubuhlungu emzimbeni.

Amaphilisi asetshenziswa ngabantu ukuqeda ubuhlungu emzimbeni. Abantu abanengi bahamba besiyadinga lawamaphilisi esibhedlela kumbe ukuyathenga ezitolo.

Amaphilisi. Amaphilisi aqakathekile ikakhulu uma umuntu esizwa ubuhlungu emzimbeni wakhe. Kuqakathekile ukuthi ahambe ayedinga amaphilisi ezibhedlela kumbe ezitolo.

Ibhokisi lamaphilizi, abantu abanengi abagulayo, badinga amaphilizi ukuze behlise ubuhlungu emzimbeni. Abanye bahamba ezibhedlela abanye bathenga ezitolo.

Ibhokisi lomuthi. Imithi iqakathekile emizimbeni yabantu ikakhulu abangezwa kuhle. Kuqakathekile ukusebenzisa imithi uma umzimba ubuhlungu.

Ibhokisi lamaphilisi amaphilisi anceda kakhulu abantu ukuze behlise ubuhlungu emzimbeni. Kuqakathekile ukuthi uma umuntu egula adinge ukwelatshwa.

Ibhokisi lembodlela yomuthi. Imbodlela imnyama, ilomuthi wokunatha. Abantu abanengi banatha imithi uma bengezwa kuhle emzimbeni yabo.

Ibhokisi lamaphepha awamaphilisi amabili, amaphilisi asetshenziswa ngabantu abanengi uma begula ngemikhuhlane etshiyeneyo. Bayahamba besiyathenga amaphilisi esitolo kumbe ukuthatha esibhedlela.

Ibhokisi lamaphilisi asetshenziswa ngabantu ukuqeda ubuhlungu emzimbeni. Abantu abanengi uma besizwa ubuhlungu emzimbeni bayahamba ezibhedlela kumbe ezitolo besiyadinga amaphilisi.

Imithi yokwelapha imikhuhlane eminengi. Abantu abanengi bayahamba ezibhedlela kumbe ezitolo besiyadinga imithi uma bengezwa kuhle emizimbeni yabo.

Umtshina osetshenziswa esibhedlela. Umtshina lo uyasetshenziswa ikakhulu uma umuntu engezelelwa igazi kumbe amanzi emzimbeni

Umuthi osetshenziswa ngabantu abalomkhuhlane wamatshe esiswini. Abantu abanengi bahlutshwa yimikhuhlane etshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi badinge imithi behlise ubuhlungu kumbe ukuqeda imikhuhlane.

Umuthi osembodleleni. Imithi iyasebenza kakhulu ebantwini ikakhulu labo abagulayo. Abanengi banatha imithi uma bengezwa kuhle emzimbeni yabo.

Amagabha omuthi yabantwana Abantwana abancane banikezwa imithi nxa bengezwa kuhle. Kuqakathekile ngoba kuyayehlisa ubuhlungu emizimbeni yabo.

Amabhokisi alamaphilisi kulephepha elilamaphisi eceleni amaphilisi aqakathekile ngoba ayaqeda ubuhlungu emzimbeni yabantu , kodwa kuqakathekile ukuthi ubale okubhalwe emaphepheni amaphilisi ukuze ungaphambanisi.

Aphilisi asemaphepheni abantu abanengi basebenzi amaphilisi uma besizwa ubuhlungu emzimbeni kodwa kuqakathekile ukuthi babale okubhaliweyo emaphepheni ukuze bengaphambanisi ukusebenzisa amaphilisi.

Amaphilisi atholakala eyimihlobo etshiyeneyo. Amaphilisi ayancedisa ukuqeda ubuhlungu emzimbeni. Imikhuhlane eminengi iyadeda uma umuntu anganatha amaphilisi.

Imbodlela encane elamaphilisi, abantu abanengi banatha amaphilisi uma begula, isikhathi esinengi bahamba esibhedlela besiyanikwa amaphilisi kumbe beyethenga esitolo.

Amagabha amane alamaphilisi, abantu abanengi sebesebenzisa amaphilisi kakhulu uma besizwa ubuhlungu emzimbeni yabo. Kuqakathekile ukunatha amaphilisi ukuze ubuhlungu buyehle.

Imbodlela elomuthi wokwelapha umkhuhlane. Abantu abanengi bayahamba ezibhedlela besiyanikezwa umuthi uma bebulawa yimizimba yabo. Imithi iyancedisa ukwehlisa ubuhlungu.

Amagabha amabili awamaphilisi. Amagabha lawa abhaliwe phandle. Abantu uma benatha amaphilisi kumele bebale okubhaliweyo ukuze bangaphambanisi ukunatha amaphilisi.

Ibhokisi elilembodlela eceleni yomuthi. Abantu abanengi banatha imithi ehlukeneyo. Eminye imithi iyangezelela ukusebenza kwamasotsha emzimbeni.

Amaphilisi abantu abanengi abagulayo bahamba esibhedlela besiyanikezwa amaphilisi okuqeda ubuhlungu emzimbeni, abanye bahamba ezitolo besiyathenga amaphilisi.

Ibhokisi lamaphilisi amaphilisi asetshenziswa ukwehlisa ubuhlungu kumbe ukuqeda ubuhlungu emzimbeni. Abantu abanengi bahamba esibhedlela besiyanikwa amaphilizi kumbe behambe besiyathenga amaphilizi ezitolo.

Amagabha amaphilisi, amaphilisi anceda kakhulu uma abantu begula abanengi bahamba besiyadinga amaphilisi esibhedlela kumbe ukuyothenga esitolo.

Ibhokisi lembodlela yomuthi. Imithi iyasebenza kakhulu uma umuntu egula. Abanengi bahamba ezibhedlela kumbe ezitolo besiyadinga imithi.

Amaphilisi anceda kakhulu abantu abagulayo kodwa kumele uma ungakasebenzisi amaphilisi uzwisise ukuthi asetshenziswa kanjani ukuze ungaphambanisi.

Ibhokisi lephepha lamaphilizi amaphilisi asetshenziswa ngabantu abanengi kakhulu, banatha amaphilisi uma besizwa ubuhlungu emzimbeni yabo.

Umuthi osetshenziswa ngabantu uma belomkhuhlane wesfuba kumbe uma bekhwehlela, abantu abanengi abagulayo bayahamba esbhedlela benikezwe imithi khumbe behambe estolo besiyathenga.

Amaphepha amaphilisi, amaphilisi aqakathekile abantu banatha amaphilisi uma besizwa ubuhlungu emzimbeni. Kuqakathekile lokhu ngoba kuyehlisa ubuhlungu ngokuqeda umkhuhlane emzimbeni.

Umuthi osetshenziswa ukwelapha umkhuhlane ongalaphekiyo. Abantu abanengi balayo imkhuhlane engalaphekiyo. Kodwa umuthi lowu uyasebenza ukwehlisa ubuhlungu.

Amaphilisi, abantu abanengi basebenzisa amaphilisi uma besizwa ubuhlungu emzimbeni yabo. Bahamba besiyathenga ezitolo kumbe ukuyathatha esibhedlela.

Okuligabha okuncani okulomuthi, abantu abanengi bahamba ezibhedlela besiyadinga imithi kumbe behambe eztolo besiya thenga imithi uma besizwa ubuhlungu emzimbeni.

Igabha lomuthi. Abantu basebenzisa imithi uma bengezwa kuhle. Kuqakathekile ukusebenzisa umuthi uma ungezwa kuhle ngoba uyayehlisa ubuhlungu emzimbeni.

Imithi yokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu. Abantu abanengi bathatha imithi beyisebenzisa uma bengezwa kuhle emzimbeni yabo.

Amaphilisi, amaphilisi aqakathekile emzimbeni yabantu ikakhulu Uma bengezwa kuhle kodwa kuqakathekile ukubakwazi ukuthi asetshenziswa njani.

Amabhokisi lamagabha omuthi. Imithi eminengi iyasetshenziswa ngabantu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo . Abantu bathenga imithi leyi ezitolo.

Ukungahlaliseki engqondweni kwenza umuntu angahlali kahle abalemkhuhlane eminengi emzimbeni. Kudingeka ukuthi umuntu athole okhulumisana laye ambonise ngempilo.

Indawo ehanjiswa abantu abangahlalisekanga engqondweni ikakhulu abanye abathatha okudakayo. Bayahanjiswa kuleyindawo ukuze bayelungiswa. Kuqakathekile ukuhambisa abantu endaweni leyi.

Esibhedlela abantu bahlezi emabhentshini bamelele ukungena ukuthi bayebona udokotela. Kuqakathekile ukuthi abantu bahambe esibhedlela uma bengezwa kuhle.

Umntwana omncane otshova ibhasikili lakhe abantwana bakuthanda lokhu kuqakathekile ngoba kuyaqinisa imzimba yabo njalo bakhula behlakaniphile.

Abantwana besikolo bahlezi phansi bale uniform emhlophe phezulu ,phansi iyiblue. kulepholisa elibafundisayo ukuthi baphile kanjani .Ipholisa limile likhulumisana labo.

Abantwana abancane abagijimayo emgwaqweni. Kulabantu abadala abalandela emuva. Kuqakathekile ukuthi abantwana badlale begijina ukwenzela ukuthi imkhuhlane ingangeni emizimbeni yabo.

Ubaba ababili balungisa ukudla. Ukudla kuqakathekile emzimbeni yabantu, kuyayenza umuntu athole amandla njalo kuyavikela emkhuhlaneni eminengi.

Umtshina esibhedlela. Udokotela osebenzisa umtshina. Imitshina isetshenziswa imisebenzi ehlukeneyo esibhedlela. Ikhona imitshina emikhulu eminye mincane.

Umtshina osetshenziswa esibhedlela ukuhlola imikhuhlane ehlukeneyo emzimbeni, odokotela basebenzisa imitshina ehlukeneyo uma befuna ukubona umkhuhlane ohlupha umuntu emzimbeni wakhe.

Izisebenzi ezivela kugaja olubona ngoku memetheka kwemkhuhlane bahlezi bekhulumisana ngokuthi bangaqeda kanjani umkhuhlane njalo abantu bangavikelwa kanjani.

Umongi uphethe amambodlela amancane omuthi. Imitshina eminengi iyasetshenziswa esibhedlela ukwelapha imikhuhlane eminengi emzimbeni yabantu.

Indawo ethengisa amaphilisi. Abantu abanengi basebenzisa amaphilisi uma bengezwa kuhle. Bahamba besiyathenga kumbe bayathatha esibhedlela.

Esitolo esithengisa imithi lamaphilisi kutholakala ezinye izinto ezingasomaphilisi ezisetshenziswa ngabantu empilweni. Kuqakathekile ukuyadinga imithi uma umuntu engezwakuhle.

Esitolo esithengisa imithi lamaphilisi okusetshenziswa ngabantu ekulapheni imikhuhlane eminengi, kuyathengiswa ezinye izinto ezingasomaphilisi.

Esitolo esithengisa imithi etshiyeneyo lamaphilisi okusetshenziswa ukwehlisa ubuhlungu emzimbeni. Abantu abanengi basebenzisa amaphilisi uma besizwa ubuhlungu emzimbeni.

Isitolo esithengisa imithi ehlukeneyo. Imithi esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Abantu bayahamba esitolo lesi besiyadinga amaphilisi.

Indawo ethengiswa amaphilisi lemithi ehlukeneyo elapha imikhuhlane etshiyeneyo. Abantu abanengi bahamba besiyadinga amaphilisi uma bengezwa kuhle.

Indawo ethengiswa imithi etshiyeneyo lamaphilisi atshiyeneyo asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo abantu abanengi bayahamba besiyathenga imithi

Indawo ethengiswa imithi etshiyeneyo lamaphilisi atshiyeneyo asetshenziswa ngabantu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo

Esitolo esithengisa imithi yokwelapha imikhuhlane eminengi, abantu abanengi abagulayo bayahamba besiyathenga imithi ehlukeneyo ukuze behlise ubuhlungu emzimbeni

Esitolo esithengiswa imithi ehlukeneyo. Abantu abanengi bahamba besiyathenga imithi uma bengezwa kuhle. Kuqakathekile ukuthi uthole umuthi ozayehlisa ubuhlungu emzimbeni.

Esitolo esithengisa amaphilisi kutholakala amaphilisi atshiyeneyo lemithi etshiyeneyo okwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Kulamabhokisi amaphilisi.

Esitolo esithengisa amaphilizi lemithi etshiyeneyo esetshenziswa ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo. Abantu bahamba besiya thenga imithi leyi ngoba babe funa ukuqeda ubuhlungu emzimbeni.

Esitolo okuthengiswa khona imithi lamaphilisi okwelapha imikhuhlane ehlukeneyo kutholakala ezinye izinto ezisetshenziswa ngabantu empilweni.

Esitolo esithengisa imithi lamaphilisi kulamabhokisi awemithi. Abantu abanengi bahamba besiyathenga amaphilisi uma bengezwa kuhle emizimbeni yabo.

Esitolo esithengisa amaphilisi kutholakala amaphilisi lemithi etshiyeneyo, okwelapha imikhuhlane eyehlukeneyo. Abantu bahamba besiyothenga imithi lamaphilisi.

Esitolo esithengisa imithi lamaphilisi okwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Abantu bahamba esitolo besiyadinga imithi uma bengezwa kuhle.

Esitolo esithengisa amaphilisi kutholakala okunye okungasomaphilisi. Okuhlanganisela ukudla okuyakha umzimba lokunye okusetshenziswa ngabantu empilweni zabo.

Umama usesibhedlela ohlezi embhedeni ephethe umntwana. Omama abanengi bahamba esibhedlela besiyadinga imithi yokwelapha imkhuhlane emzimbeni yabo.

Isitolo esithengisa imithi lamaphilisi. Egedini lesitolo kulebhakane elibhalwe ibizo lesitolo. Abantu abanengi bahamba esitolo ukuyothenga amaphilisi.

Abantu abanengi bayahamba besiyathenga imithi eshopu ethengisa imithi lamaphilisi ukuze bathole ukuphila kahle emzimbeni wabo uma besizwa ubuhlungu. Kuqakathekile ukuthi welatshwe.

Esitolo esithengisa imithi lamaphilisi yokwelapha imizimba emikhuhlaneni eminengi. Abantu abanengi bahamba esitolo besiyathenga amaphilisi ukuze behlise ubuhlungu emzimbeni yabo.

Ubaba ovela kugatsha lwezempilakahle uyafundisa abantu ngemikhuhlane etshiyeneyo ukuze abantu bakwanise ukuzivikela.

Abezempilakahle bayahamba ebantwini bebafundisa ngokuzivikela emikhuhlaneni. Kuqakathekile ukuthi umuntu abekwazi ukuzivikela emikhuhlaneni eminengi.

Abazempilakahle bayahamba befundisa abantu ngokuphila kuhle ukuze bakwanise ukuzivikela emkhuhlaneni eminengi. Izifundo abazitholayo ziyabancedisa ukuthi bakwanise ukuziphatha kahle.

Abantu abanengi omama labobaba abahlanganisela abensundu labamhlophe bayahamba befundisa abantu ngumkhuhlane eminengi ehlasela abantu .

Abasakhulayo abafana lamantombazana bahamba befundisa umphakathi ngemikhuhlane eminengi. Kuqakathekile ukuba kwazi imikhuhlane ehlasela abantu ukuze abantu bakwanise ukuzivikela kuyo.

Omama abasakhulayo bahamba esibhedlela besiyadinga ulwazi lokuthi bagcina njani izimuli zabo njalo bakhulisa njani abantwana. Umama ophethe umntwana ukhulumisana lomongikazi esibhedlela.

Udokotela uhlola umama ozithweleyo. Kuqakathekile ukuthi omama abazithweleyo bahambe besiyahlolwa esibhedlela ukuze babekwazi ukuthi umntwana uphila njani esiswini.

Esibhedlela kulemibheda eminengi, kulomama ohlezi embhedeni ephethe umntwana enyaweni, umama uyagula. Kuqakathekile ukuthi umuntu ahambe esibhedlela ukuze athole usizo.

Umama ozithweleyo ohlezi embhedeni. Omama abanengi bakhuthazwa ukuhamba esibhedlela besiyabona odokotela ukuze bahlolwe uma umntwana ehlezi kuhle.

Abasakhulayo abavela kugatsha elibona ngokuphila kuhle kwabantu, ngokuvikelwa kwabo emkhuhlaneni. Bayahamba befundisa abantu ngemikhuhlane etshiyeneyo engabamba abantu.

Abantwana abasakhulayo abafana lama ntombazana bayahamba befundisa abantu ngemikhuhlane etshiyeneyo, kuqakathekile ukuthi abantu bebekwazi bekwanise ukuzivikela kuyo.

Umama lobaba bajabulile kakhulu bebona ingane yabo. Abazali abanengi bayajabula uma abantwana babo bekhula. Kuqakathekile ukuba labantwana empilweni.

Umtshina omncane osetshenziswa ngabomama abanengi uma befuna ukubona ukuthi bazithwele yini. Kuqakathekile ukusebenzisa imtshina enjengaleyi ukuze ubekwazi.

Omama abanengi balethe abantwababo esibhedlela. Kuqakathekile ukuhambisa umntwana esibhedlela ukuze ayovikelwa emkhuhlaneni eminengi, lokuyakhangelwa ukuthi akala yini eminye imikhuhlane.

Umzimba kumele uhlale uqinile, untombazana uyafuqa umtshina ukuze aqinise umzimba wakhe. Kuqakathekile ukuhlala uqinile emzimbeni ngoba imkhuhlane kayingeni kalula.

Ubaba oyenza imidlalo ehlukeneyo ulimele enyaweni ,imidlalo iyayenza ukuthi umzimba uhlale uqinile. Kuqakathekile ukwenza imidlalo.

Indoda ethanda ukwenza imidlalo eminengi ehlanganisela ukugijima, unatha amanzi. Imidlalo eminengi iyancedisa ukuqinisa imizimba. Kuqakathekile ukuthi siyenze imidlalo.

Untombazana lomfana abayenza imidlalo eqinisa umzimba. Kuqakathekile ukwenza imidlalo eqinisa umzimba ngoba kuyakuvikela emikhuhlaneni eminengi.

Untombazana owelula umzimba wakhe. Kuqakathekile ukwelula umzimba ngoba kuyayenza umzimba wakhe uqine, njalo imkhuhlane kayikubambi kanjalo.

Ukudla okwakha umzimba. Abantu abanengi abayenza imidlalo etshiyeneyo eqinisa umzimba kuqakathekile ukuthi badle ukudla okwakha umzimba okuhlanganisela izithelo.

Igabha lamanzi, abayenza imidlalo ehlukeneyo kumele banathe amanzi amanengi kakhulu. Amanzi ayanceda emzimbeni womuntu.

Untombazana oyenza imidlalo eqinisa umzimba kuqakathekile ukwenza imidlalo eqinisa umzimba ngoba imikhuhlane eminengi ayingeni emzimbeni.

Imitshina emincane esetshenziswa ngodokotela. Odokotela basebenzisa imitshina etshiyeneyo uma behlola imkhuhlane emzimbeni yabantu.

Imitshina etholakala ezibhedlela. Odokotela basebenzisa imitshina eminengi uma behlola imikhuhlane emizimbeni yabantu.

Isihlahla esilamahlamvu amancane, izihlahla ezinengi ezitholakala egangeni ziyasetshenziswa ukuyelapha imikhuhlane eminengi emzimbeni yabantu.

Imithi yesintu itholakala egangeni. Abantu abanengi basebenzisa amahlamvu ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabo.

Isihlahla esiphakathi kwamatshe isihlahla lesi siyakhula singathi siyanaba siyasebenza ukulapha imkhuhlane emnengi emzimbeni yabantu, abantu abanengi basebenzisa amahlamvu.

Imithi yesintu itholakala egangeni. Abantu abanengi sebethanda ukusebenzisa imithi yesintu ngoba iyabanceda kakhulu emzimbeni yabo, iqinisa umzimba.

Umuthi osetshenziswa ngabantu abanengi uma besizwa ubuhlungu emzimbeni. Umuthi lo utholakala egangeni. Abantu abanengi basebenzisa amahlamvu.

Isihlahla esitholakala egangeni abantu abanengi sebesebenzisa izihlahla ezitholakala egangeni ukwelapha imkhuhlane emnengi ngoba ziyasebenza kuhle emzimbeni.

Isihlahla esitholakala egangeni abantu abanengi bathatha amahlamvu besiyalapha imikhuhlane eminengi, kuqakathekile ukusebenzisa imithi yesintu ngoba iyaqinisa umzimba.

Isihlahla esisemasimini phakathi komumbu. Isihlahla lesi siyasetshenziswa ukwelapha imikhuhlane emzimbeni yabantu.

Isihlahla esilamahlamvu amancane. Isihlahla lesi sisetshenziswa ukulapha imkhuhlane eminengi. Abantu abanengi lezinsuku sebethanda ukusebenzisa imithi yesintu ukwelapha imkhuhlane emizimbeni wabo.

Lezinsuku abantu sebehlanyela izihlahla emagumeni abo. Izihlahla lezi bazisebenzise ukwelapha imikhuhlane eminengi emzimbeni. Kuqakathekile ukuba lezihlahla egumeni.

Izithelo ezitholakala ezingadini lasemagumeni kuyelapha imikhuhlane eminengi kakhulu. Abantu sebesebenzisa imithi yesintu uma besizwa ubuhlungu emizimbeni yabo.

Amafutha amanengi agcotshwa ngabantu alungiswa ngezihlahla ezitholakala egangeni. Abantu abanengi bagcoba lawo mafutha belungisa ijwabu labo.

Igalikhi ngumuthi osetshenziswa ngabantu abanengi ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Kuqakathekile ukusebenzisa imithi yesintu, eminye imithi itholakala ezingadini zethu.

Isigubhu somuthi. Abantu abanengi sebelungisa imithi abayithatha egangeni befaka ezigubhini ukuze abantu besebenzise kuhle. Imithi yesintu iyanceda kakhulu emzimbeni yabantu.

Amahlamvu ezihlahla ezinengi ezeganga ,ayasebenza ukwelapha imikhuhlane eminengi. Abantu bathanda ukusebenzisa imithi yesintu ngoba iyaqinisa umzimba.

Izihlahla ezinengi ziyasetshenziswa ngabantu ukulungisa izinto ezitshiyeneyo ezihlanganisela amafutha okugcoba, amasepa okugeza.

Igabha lamaphilisi elincane elimhlophe. Igabha leli lilephepha eceleni elibhalwe indlela yokusebenzisa ngayo amaphilisi

Amaluba amahle asemagabheni. Amaluba amanengi sesetshesetshenziswa njengemithi yokwelapha imikhuhlane eminengi. Abantu sebesebenzisa imithi yesintu kakhulu.

Imithi yesintu eyelapha imikhuhlane eminengi imithi leyi itholakala endaweni ezitshiyeneyo, ungayithola engadini kumbe egangeni iyancedisa emkhuhlaneni emzimbeni.

Ugatsha olubona ngokusebenza kwemithi yesintu bayakhuthaza abantu abanengi abasebenzisa imithi yesintu ukuyelapha imikhuhlane ebantwini ukuthi babhalise.

Imikhuhlane yabo mama iyakwaniswa ukwelatshwa ngemithi yesintu, omama abanengi sebekwazi imithi eyelapha imkhuhlane etshiyeneyo. Imithi leyi iyasebenza kuhle emzimbeni yabantu.

Amaluba atholakala egumeni. Amaluba amanengi asetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imkhuhlane ehlukeneyo, emzimbeni yabantu. Abantu abanengi basebenzisa imithi yesintu.

Izihlahla ezinengi ezitholakala egangeni ziyelapha imikhuhlane ehlukeneyo. Amahlamvu ezihlahla lezi ayasetshenziswa ikakhulu ekwehliseni ubuhlungu emzimbeni.

Isihlahla esitholakala egangeni. Isihlahla lesi silamahlamvu amancane aluhlaza. Abantu abanengi basebenzisa isihlahla leso ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabo.

Imithi yesintu. Abantu abanengi kusukela mandulo basebenzisa imithi yesintu. Iqakathekile ngoba iyaqeda ubuhlungu emzimbeni.

Isihlahla esilamahlamvu amancane aluhlaza, isihlahla lesi siyasetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi, abantu abanengi sebesenzisa imithi yesintu ukwelapha imikhuhlane.

Imithi yesintu iyasebenza kakhulu. Imithi yesintu isisetshenziswa ngabantu abanengi ekulapheni imkhuhlane ehlukeneyo. Kuqakathekile ukuyisebenzisa leyi mithi ngoba iyaqinisa njalo imizimba.

Izihlahla ezitholakala egangeni ziyasetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi. Abantu basebenzisa amahlamvu ezihlahla kakhulu uma belapha imikhuhlane.

Isihlahla esisegangeni. Izihlahla ezinengi egangeni ziyasetshenziswa ukuyelapha imikhuhlane ehlukeneyo emzimbeni yabantu. Abantu abanengi bathanda ukusebenzisa imithi yesintu ngoba iyenza kuhle emzimbeni yabo.

Isihlahla esilamahlamvu amancane aluhlaza. Isihlahla lesi sitholakala egangeni, siyasetshenziswa ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Amahlamvu ezihlahla ezitshiyeneyo egangeni ayasebenza ukwelapha imikhuhlane eminengi emizimbeni yabantu. Abantu abanengi sebesebenzisa imithi yesintu.

Imithi yesintu, izihlahla ezinengi ziyasebenza ukulapha imikhuhlane etshiyeneyo. Abantu basebenzisa amahlamvu ikakhulu.

Izihlahla ezinengi egangeni. Izihlahla lezi ziyasetshenziswa njengemithi elapha imikhuhlane eminengi emizimbeni yabantu. Abantu sebehamba besiyathatha ikakhulu amahlamvu

Imithi yesintu iyancedisa kakhulu ekwelapheni imikhuhlane eminengi emzimbeni, njalo itholakala lula ngoba iyatholakala noma ezingadini noma egangeni.

Izihlahla ezinengi ezitholakala egumeni, ziyelapha imikhuhlane eminengi ikakhulu amahlamvu akhona, abantu basebenzisa amahlamvu lawa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Imithi yesintu isebenza kuhle emzimbeni yabantu. Abantu abanengi sebesebenzisa amahlamvu ezihlahla ezitshiyeneyo ukwelapha imikhuhlane emzimbeni yabo.

Umuthi wesintu, abantu bayasebenzisa abalakho emagumeni kumbe ezingadini. Abanye basebenzisa izithelo ukwelapha imikhuhlane eminengi emzimbeni yabo.

Izihlahla ezinengi ziyasetshenziswa ukwelapha imkhuhlane eminengi. Izihlahla zesintu kumbe imithi yesintu. Abantu bayasebenzisa kakhulu uma besizwa ubuhlungu emzimbeni.

Imithi yesintu ethengiswayo. Imithi yesintu iyanceda kakhuu ekulapheni imikhuhlabe etshiyeneyo. Abantu abanengi basebenzisa leyimithi.

Umhlafutho yisihlahla esisetshenziswa ngabantu ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo. Abantwana bemhlafutho kumbe amahlamvu kuyasetshenziswa ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Umuthi olapha imkhuhlane etshiyeneyo olamahlamvu amancane kukhula unaba phansi abantu banengi basebenzisa amahlamvu ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo.

Amahlamvu ezihlahla ezitholakala egangeni ziyasetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi emizimbeni yabantu. Abantu abanengi bathanda ukusebenzisa imithi yesintu.

Amahlamvu ezihlahla ezitshiyeneyo ezitholakala egangeni ayasetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi. Abantu basebenzisa imithi yesintu uma begula.

Izihlahla ezinengi ezitholakala egangeni ziyasetshenziswa ukulungisa imithi esetshenziswa ngabantu ukulapha imikhuhlane eminengi.

Umuthi olapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu. Abantu abanengi sebesebenzisa imithi yesintu ngoba iyanceda kakhulu njalo itholakala lula.

Amahlamvu emithi yegangeni engasetshenziswa ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo, abanye bangasebenzisa loba izithelo zezihlahla ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo.

Imithi yesintu. Abantu abanengi sebesebenzisa amahlamvu ezihlahla zeganga ukuyelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Amahlamvu lawa ayanceda kakhulu ekwehliseni ubuhlungu emzimbeni.

Izihlahla ezinengi ezitholakala egangeni ziyasetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu. Abantu abanengi sethanda ukusebenzisa imithi yesintu.

Abantu abanengi sebehlanyela izihlahla emagumeni abo. Izihlahla lezi ziyasetshenziswa ukwelapha imikhuhlane emzimbeni yabantu.

Izigubhu ezinengi ezomuthi wesintu. Abantu abanengi basebenzisa imithi yesintu ngoba iyaqinisa umzimba iphinde isebenze njalo emikhuhlaneni eminengi.

Amaluba ahlanyelwangabantu emagumeni abo asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane emizimbeni yabantu. Abantu abanengi sebethanda ukusebenzisa imithi yesintu

Amahlamvu ezihlahla ezinengi ezisegangeni asetshenziswa ukwelapha imkhuhlane eminengi emzimbeni yabantu. Imithi yesintu iyanceda kakhulu emizimbeni yabantu.

Isihlahla esilamahlamvu amancane esitholakala egangeni. Isihlahla lesi siyasetshenziswa ngabantu abanengi ukuyelapha imikhuhlane etshiyeneyo etholakala ebantwini.

Imithi yesintu inceda kakhulu emizimbeni yabantu. Iyaqinisa umzimba, iyaqeda ubuhlungu njalo iyelapha imikhuhlane eminengi kakhulu.

Isihlahla esilamahlamvu amakhulu , isihlahla lesi siyasetshenziswa ngabantu ukuyelapha imikhuhlane ehlukeneyo emzimbeni. Abantu abanengi bathanda imithi yesintu.

Amahlamvu kumbe izithelo zezihlahla, kuyasetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi emzimbeni yabantu. Abantu abanengi sebesebenzisa imithi yesintu uma begula.

Izihlahla ezinengi egangeni ziyimithi elapha imikhuhlane ehlukeneyo emzimbeni yabantu. Abantu abanengi sebesebenzisa imithi yesintu ukwelapha imikhuhlane emzimbeni yabo.

Imithi esetshenziswa ngabantu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo bayithatha egangeni. Abantu basebenzisa amahlamvu ezihlahla uma belapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Imithi esetshenziswa ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo itholakala ezingadini egumeni kumbe egangeni. Abantu abanengi bahlanyela eminye imithi ukuze bayisebenzise ekwelapheni imkhuhlane eminengi.

Amahlamvu ezihlahla ezinengi egangeni asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi emzimbeni yabantu. Abantu abanengi basebenzisa imithi leyi ngoba ilungele imizimba yabo.

Amahlamvu ezihlahla noma ezitholakala egumeni asebenza ukwelapha imikhuhlane eminengi. Abantu abanengi sebethanda ukusebenzisa imithi yesintu.